I cal man aneno cal pii ki cal pii anenno kwede nyang ma obuto idog pii nyang man obuto ma ongamo dogeo idog pii ka dok aneno kwede godi mukene ma tye idog pii.

I cel man aneno yo matidi matero wa igang matero wa i gang, gang mo matidi, makiti makiyubeo, majamigi weng tye m odo, i gang man aneno labolo i teng yo, ma nen calo jo ma gange gicamo.

I cal man aneno cal ka gwoko dyang munu man dyang ma miyo cak gikulu wigi piny gitye ka mwodo lum ka bene dok aneno dyangi mukene ocung acunga gitye kaneno piny kadok aneno kede yadi muguru kagwoko dyangi engi

I cal man atye ka neno twon lyec mo madit kit ma aneno kwede bedo calo lyec man otegio ma dong kwone cok ka gik lyec man obuto i dye lum ma olo dok tye ka yweyo.

I cal man aneno dano ma gurye giti lwoko cinggi ki pii an atamo ni giti lwoko cinggi ki pii wek cinggi obed maleng nyo mogo nongo gigudo gimo macol nyo mogo nongo gia i coron ci dong giti lwoko cingi.

I cal man aneno cal coo angwen magitye iwi ot coo man gin lugedo madong gitye ka mito gedo wi ot aneno laco acel tye ingolo bao nyo tye ka piro bao

I cal man aneno cal nge ot ka dok aneno kede cal coron matye inge ot ki dok bene aceno kwede kaonyo yugi kama lugang-ngi onyo i iye yugi inge coron

I cal man aneno cal pii ma ti ony ki malo ma a ki iwi godi ka pii enini aneno ka molle tye amol adek a ki malo ka dugo piny ka dong mol cito ka ma myero ocit iye k i kin cal enini aneno yadi bene mugabbe i kom pii.

I cal ma waneno cal yeya madwongo ata ma tye i pii ka dok aneno winyo ma tye ka tuk i wi pol ka mukene tye ka tuko i wi pii.

I cal man aneno laco ma tye ka gweyo odilo en oruko war wek tyene pe owanne dok odilo man obedo odilo matek.

I cal man aneno mon ma gitye i cuk ka cat be dok aneno kwede ni dako acel obedo abeda ki dako acel ocung acunga dako ma obedo abeda iye yom wa ma ocung acunga iye yom ma ineno gitye ka cato jami calo jami tedo wai nyanya mutungulu kabej kado aneno kwede latin ma tidi bene.

I cal man aneno cal ot lum aryo ma gitye i te yat ka bedoki i dye kal aneno cal mutoka ki jerican.

I cal man aneno mon ki laco acel i kingi aneno co adek i kingi mon wa ki co ma kany guruko bongo lacet dyang bedo wai gitye ka wer mon tye ka goyo bul.

I cal man aneno dako ki lutino aryo latin acel obuto abuta ki dako obedo muteno tikeo gubedo i nyim ot ma meggi.

I cal man aneno cal cuk cal cuk kit ma aneno kwede dano gitye i te bolo wek ceng pe ogogi nyo kot ogogi aneno dano gitye ka cato nyanya mutungulu nyig dek ki jami mapatpat.

I cal ma aneno ni man gang kwan pien aneno kilaci angwen ki ka onyo yugi ma kicoyo ni clean gang kwan man lengo tye iye pien cilo mo pe nen iye.

I cal man aneno cal cing dano ma omako mwanyi ki icinge mwanyi mukene opwoc mucek maber, kamukene ocel ladiere ladiere ka mukene pud tye cek aceka.

i cal man aneno lutino kwan ma guruko bongo malik guilo cingio malo lutino kwan ma igi yom ngat acel oilo kalame malo lakgi weng woko.